Tiishu, haa babal daban daban, ɓe ɗo naftira bee tiishu ngam nyittugo ndamba ɓe ɗo naftira bee tiishu ngam gam wostugo juuɗe to a nyaamiri, musamman to a yahi hotel atawan kujeejiije ɗo naftira haa bee ci e marɓe ceede, to a yahi, a tawan ɗo hebbini do naftira bee mai.

Sarka ko jigida, kujeji on je roɓe naftrta, roɓe ɗo naftira be sarka ɓe ɗo wata ha daande maɓɓe gam ɓedda vo’ungo be samman to ɓe fauni, nden denta bo a tawan roɓe ɗo wata jigida kam vurtina be shep ɓandu maɓɓe.

Ɓukkoi makaranta ɓeɗo dari ha nder aji gon ngel fere ɗo jogi deftere mangel ɓeɗo hosi ɓe hoto. Makaranta en ɗo yara bikkoi man on ɓe janga ngam ɓe ɓedda andal, dendenta bo ɓe fama sosai ko ɓe jangintaɓe ɓe naftira beman.

Karas ɓinngel leggal on jey en naftirta, en ɗo ƴakka, nden ndenta bo, en ɗo naftira be karas haa defugo nyaamndu, bana defaaduka, en ɗo naftira be karas haa waɗugo bilandin, en waɗa jus, nden ndenta bo karas ɗo nafa haa gite.

Ɓaawo suudu nɗer suudu, babal on jey a nastata a waɗa haaje nder sirri wala mo anndi ko a waɗata. A nastana a yiwa ma, a waɗa haaje ma ,a waɗa ko a andi pat haa totton, wala mo andi haa a wurta.

Akuwatije ni vodugo ,kolo ɗuɗɗum wala jey wala ɓaleejum ,ɗon boɗeejum. Akuwati kujeji on jey rowɓe naftirta haa saare ɓe waata limse mabɓe .Dendenta bo akwati kujeji on jey worɓe to ɓangan ɓe ɗo sooda ,musamman ngam ɓe mofta kare ɓe yaarina debbo haa saare maɓɓe.

Ɓingel ɓe ɗo lotinimo hore mako, ɓe hujika nyebbam, ɓe muri kal ɗo voɗi, kalɗo balwi, kal ɗo delkita. To en lari gasa ɗoni en lari gasa je ɓe hakkilini on sosai.

Sare, en ɗo nyiɓa sare on musamman ngam en joɗa ha nder mare enwaɗa rayuwa, nden ndenta bo sare kanju on ɓeddata daraja gorko be debbo pat. ngam gorko handeto a be sare ma be debbo mani daraja ma fere hagite himɓe, non non am bo’a debbo nyande a latti a ɗo sudu gorko mani daraja ma fere hander roɓe.

Kondo be soso haa nder. Kujejonji on je en naftirta ha saare en yiwa ɓandumen, en itta dotti, be kisiri ɓandu, nden denta bo en ɗo naftira be soso ha laiɓugo.

Tep kujejiji on je ɓe naftirta babal ɗuɗɗum. Min ɗo naftira be tep ha nyotugo to ɓe godan darnde ko yajugo ɓandu goɗɗo. Nden denta bo ɓe ɗo naftira be tep ha godugo maunugo redu debbo to o yahi awo ha Asibiti.

Babal fijugo bol, babal on je rewɓe be worɓe pat yahata dara ɗo lara, nden ndenta ɓeɗo fija bol ngam jartungo ɓandu be sankutuggo iƴ'am ha ɓandu, bol bo rewɓe be worɓe pat ɗo fija bol.

Debbo ɗon moori hoore ɗo vooɗi, gaasa hunde boɗɗum on haa pawne, ɗo vallita haa vurtungo yeeso debbo, ɗo vallita haa wo’’inki debbo. Debbo geerata gaasa mum, moorata gaasa mum, ɗo hakkilini, feere woni, nder rowɓe.

Fulawa Paune Sare, eɗo Naftira be Fulawa ha Faunugo Sare, eɗo Naftira be Fulawa ha Faunugo makaranta, be Bebal kugal. eɗo Naftira be Fulawa ha Faunugo der Palo, nden-dentabo Fulawa ɗo Atanamin Hindu Sosai toɓeɗo Waɗa Hindu.

Furut ɓingel leggal en ɗo yara frut ngam veltina min hunduko nden ndenta bo ɗo nafa men ha ɓanɗu sosai ngam bo ɗo ɓeddina min ndiyam, furut ɓuri nafugo ha nyauɗo ma.

Halagaare kujeeji on jey rooɓe be worɓe pat naftirta, amma ɓuri fottugo haa rooɓe. Halagaare ɗo vo'ina debbo soosay, musamman to o fawni, ngam a tawan kala debbo waatata zoobe pat a tawan kooli juuɗe maako.

Kulaaji ,en ɗon naftira be kulaaji on ngam watugo nyamdu. Musamman ngam jogan gulɗum nyamdu. Ndendenta bo en ɗo naftira be kulaaji a babal ɓanngal, ko innde .Ndendenta bo kuula ɗo ɓedda daraja nyamdu sosay.

Ɓingel leggal kujeji on je en do ƴama, ɗo nafa men habandu, ɗo ittina men suno, ɗo beddina men bo be ɗakam ha hunduko, kujeji on bo je en ɗo tawa ha lumo be do sora, goddo yaha ɗabbita dum musamman ha lumo soda gam ha jemum.

Kofi kujeji on je en naftirta ha chi'e men, enɗo naftira be kofi ha kujeji ɗuɗɗum enɗo naftira be kofi enɗo yarira gari, enɗo yarira ti, enɗo yarira ndiyam enɗo yarira lekki, kujeji duɗɗum en naftirta be kofi.

Yeri bee "sarƙa" kuujeeji on jey rowɓe naftirta, ɓe ɗo waata ha noppi maɓɓe bee ha daande maɓɓe ngam vooɗina ɓe. Ndenndenta bo kannjum senndirta hakkunnde debbo bee gorko. Ngam to a latti a debbo ni doole on a dinnga waatugo yeri bee "sarƙa".

Leeso kafinta'en on fiyata leeso musamma ngam himɓɓeji wara soda, ɓe ɗo naftira be leeso ɓe ɗo ve’’ita ha sudu men, denta bo ɓe ɗo wara soda leeso musamma to ɓe bangan ɓingel debbo be yarira mo sudu gorgo mako, en ɗo wala ha dou leeso on ngam en wala en fit ma yonki.

Hàko kabije ni vélugo. Kabije ɗo nafa min ha banɗu en ɗo naftira ɓe kabije ha kujejiji ɗuɗdum. En ɗo défa kabije nyama en ɗo ɗolla kabije yarah en ɗo lira kabije min una en nyara, kabije lekki on je nyaunɗata kujejiji ɗuɗɗum.

Faturu ndabbawa onje wala ko yali ɗum be kowa wala fitina ko ɗume, amma bo faa faturu yiɗi ɓandu sosai. Tow en nanan ni ɓeɗo vi’a goɗɗo ado yiɗi ɓandu bana faturu ,enɗo wurna faturu on ha sare man ngam en usta bononda dowmbi wannata amin ko sumpita ma nyamdu kai to aɗo mari faturu ko pallandi a larata ha sare man.

Ɓingel o ɗo ɓorni limse bulu riga mako be sarla ni voɗugo nde denta bo mota fu ɗo ɓawo mako oɗo dari ɓe hosi mo hoto ni voɗugo.

Gaasa ɓinngel debbo oɗo looti hoore mako oɗo wuji nƴebbam, ɓe do moori mo ni vooɗugo. Gasa mai kal ɗo ɓalwi, kala debbo hakkilinta gaasa mun pat a laaran voodugo gaasa mako feere.

Bano kujeji on je worɓɓe naftirta bema, ɓe ɗo yada ngesa, ɓeɗo naftira be man ha’awugo ko kuma remtugo, ɓe ɗo naftira be bano ha wasugo gasɗe ko iri gasɗe sekko.

Nyamdu defaduka ha nder tekawe ɓe ɗo watini ɗum attarugu, be tumatu, ɓe do he’i tingere be kusel, be leymon sami ha nder en ɗo nyama nyamdu gam ittina men velo be sunu ngam beddina men be jamu ha ɓandu nde denta bo nyamdu ɗo to en lari, doni goddo o yahi moftorde on be hokki mo nyamdu.

Sare ɗo mari dammugal guda ɗiɗi be windo, en ɗo nyiɓa sare ngam en joɗa en wada rayuwa amin hander, nden ndenta bo ɓeɗo nyiɓa sare ngam ɓangal bana gorko to ɓangan o ɗoo nyiɓa sare musamman ngam o te’a debbo o hosa o hawramo sare mako, ennen ener roɓe bo gorko ɗo nyiɓa sare musamman ngam o hosamen daga sare o horamin sare mako.

Batal atimita lekki on je en heɓata ki ha chemist, ko ha asibiti, nden denta bo lekki ɗo kiɗo nafan maudo be ɓingel, nden denta bo lekkido musamman be waɗi ki'on ngam vallita men ha nyawdu go nyawu maleri ya

Baskoje keccoum, haako ni velugo kala mo defai baskoje keccum pat o anda haako belɗum, en tokka defugo baskoje en he’a chewɗum chewɗum en heɓa kusel keccel man, en defa be attarugo be daddawa men ɗo maati ko be liɗɗi banda gode on lara.

Halagaare, to en laran bingel debbo on ɗo wati halagaare ha jude mako, nden ndenta bo ɗo takki lalle mako bodejum be balejum pat ni wooɗugo. To on yejjitai ni mi yecci mon halagaare ɗo wo'ina juuɗe debbo sosai.

Debbo oɗo fauni nii voodugo, ɗo finii piinari mako waɗi gaazal ha geram, oɗo waati ha be yeeri, to en laaranni gasa wooni dou hoore mako ɗo na gaasa hal kirki onba amma bo nde o hakkilani ka laaru no ka wooɗiri, ɓe looti ɓe vuuji nyebbam kalɗo walti nii vooɗugo, me ɗo yeccamon onon roɓe useni fu en dinga geerugo gaasaji meɗen.

Laɓi be sufayna ,laɓi kujeji on jey en naftirta haa saare en ɗo naftira be laɓi haa hirsugo dabbaaji mbaala, gortugal ,ko nagge. Ndendenta bo en ɗo naftira be laɓi haa he''ugo haako irin baskooje'en, alayyaho’en ko follore. Ndendenta bo, ɓe ɗo naftira be sufayna haa haɓɓugo noot ko fistugo noot bana jey moota ko masin ko keke.

Leeso daraja sudu sudu wala leso pat heutai sudu ndendenta bo ɓe waɗi leeso do on musamma ngam walugo ko ha bangal ko ha ko nandi ɓebo.

Babal moftorde, to en larini babal ɗo musamman ɓe fauni on irin waɗo ɓe moftorde ko baddey bingel bannin, ko je mauɓe, ko kuma irin waɗo ɓe diina ko lonchin.

Chago nyebbam ji irin chagoji ɗo ɓeɗo waɗa musamman gam roɓɓe, ngam tarkace roɓɓe on hebbini totton nyebbamji, faudaji, champoji, ngam ɗo vo’ina roɓɓe sosai ngam kala debbo vo’inta ɓandumum pat fere woni ha nder a'luma.

Zarto be katako kujeji on je kafinta en naftirta ha waɗugo leso ko kuma koromje. Ɓe ɗo naftira ha ta'ugo katako ko leggal, ndenden ta bo wodi jamdi je ɓe ta’ata be zarto ɗo.

Burdi kujejionj nafturgo ha sare musamman harobe en naftira be burdi ha vuwugo sudu ko daldal sare, den denta be burdi do nafa men on ha fiddugo sollare ko ittugo dotti sare, en do naftira be burdi ha vuwugo makaranta ko ha islamiyaji ko hababal moftorde.

Gasa ɗebbo ɗo mori ni vooɗugo. Ɗobbo to avo'itinowo gasama fere a wani. Ngam bo andi kala debbo pat vo’ina gasamon latta bo mourowo kodai. na ɗebbotan ko a gorko haandi a tokka vo’ongo gasama a loota a wuja nyebbam a safita nde.

Tire be takayre kujeji on jey rowɓe naftirta haa defeteendu maɓɓe. Ɓe ɗo naftira be tire be takayre haa watugo nyamdu be haako musamman to a waɗi koɗo. To a watini mo nyamdu be haako, haa irin tireeji zamanu ɗo, gaskiya o nanan belɗum ,kanko be hoore maako o andi a teddini mo.

Shebur, baanau, manja-gara, kuje jiji je worɓe naftirta. Bedo naftira ɓe shebur ha ɓoftugo leddi to ɓe wasi ngaska, manja-gara ɓe do naftira be mai ha dasugo gene, ko dotti, nden denta bo bano bo ɓe ɗo naftira ɓe bano ha awugo, ko ha remtugo.

Jolloru, himbe nane on naftirta be ɗo. A tawan ɓe ɗo sumpita be vomba dawa ɓe wata ha nder, petel on ɓe sumpititta hunduko ma sei a dinga watugo bindirgol ma ha vurdiremaa suba dawa a vindaa. Ɗo pakku jejiji nane on jotta ɗo pat wala.

Inji dirɓugo taliya. Ɓe ɗo tappa injiɗo musamman on gam sarrufuggo taliya je gargajiya, den denta bo himɓe feere-feere ɗo naftira be injiji ɗo ha ci'e maɓɓe ngam a waɗa taliya juuɗe. Taliya juuɗe buri taliya en andi je shagoji do, ngam ndakan majum feere kanju.

Ɓikkol makaranta roɓe be worɓe ɓe ɗo dari ɓe ɗo hosi hoto eɓe ɓorni unifor maɓɓe ni voɗugo en ɗo yara ɓukkoi min makaranta on ngam ɓe janga ɓe ɓedda andal ɓe ndenta bo ngam be ferina jounde duniya yenayi hande be jango.

Shago jaram nasara, jaram on je en nyarata ɗo ɓeddina men dakam ha hunduko men den denta bo ɗo nafa men ha ɓanɗu, en ɗo naftira be irin jaram ɗo ha babal ji ɗuɗɗum, en ɗo naftira be mai ha ɓangal, ko ha waliima, ko ha babal tele.

Sare en ɗon nyiɓa sare on musamman ngam en waɗa rayuwa ha nder musamman ha jawamo sare, nyande a latti a jaumo sare ni dole on a mara sare halalma, denden ta bo atawan dara jama fere ha himɓɓe, nonnon am fu to a ɗebbo nyande a tawi aɗo ha sudu gorkoma darajama be mutunci ma fere ha yesso himɓɓe.

Gasa fottini ha hore debbo musamman ha debbo hakkilide hore mum ,damo odo mori mordi mako ni vodugo nden denta bo kala debbo mo hakkilinta gasa mon pat fere woni ha der robe gam a tawan o loti hore mako bo owujide bo safitide be mori mo dadum do ni vodugo.

Leso wala ha e heɓata leso ɗo sei ha asbiti, ɓe ɗo naftira be irin lese ɗo musamman ha wallungo nyauɓe, musamman irin ɓe ɓe waddi imajensi, ɓeɗo wallina be hadomai gam ɓe talla ɓe ɓe yawa ɓe yara be sudu.

Plate kujeji on je roɓɓe naftirta ha sare ko en viya ha defetendu maɓɓe, en ɗo naftira plate en ɗo wata nyamdu en nyama, en ɗo naftira plate en wata ndiyam en hokka koɗɗo to wari, nden denta bo en ɗo naftira plate ha sigugo ɓukkon ledde frut kenan, bana irin kankana en, ko leymu'en, ko a yaba en.

Sarka be agogo kare roɓe on, ɓe ɗo naftira ɓe ɗo wata ha dande mabbe to be fauni, ngam bo ɗo ɓaddina ɓe vodenga sosai be daraja, nden nden ta o ha totton ɓe heftata ko o debbo na o gorko.

Nyebbam lotugo hore je mantileta roɓe be worɓe pat ɓe ɗo naftira be irim champo ɗo ngam bo to a lotiri hore ma be nyebbam ɗo to ɗo mari dandurof to a yiggi hore ma sosai be mai a tawan hoyni ngam bo ɗo vo’ina gaasa ɗo ɓedda ɓalwongo gasa ɗo ɗiggitina gasa.

Ɓukkonji ɓe ɗo dari, haa yonnde saare maɓɓe ɓe ɗo fija. Saare ɓe ɗon nyiɓa saare, musamman ngam ɓe jooɗa, ɓe waɗa rayuwa haa nder maare. Nden denta bo goɗɗo feere, ɗon nyiɓa saare musamman ngam o hokka haya, himɓe jooɗa, ɓe tokka yoɓugo mo. Goɗɗo feere bo, ɗo nyiɓa saare, ngam o hokka mo walaa.

Empi, worbe on naftirta be kujeji ɗo. Beɗo wata ha noppi maɓbe gam be nana gimi kokuma to be yiman gimi a tawon ɓe ɗo wati empijido ha noppi maɓɓe.

Korowal be filoji mangu guda ɗiɗi, ɓeɗo fauniri palo ni voɗugo, kala palo wala korowal pat a tawan palo mai wodi no woni, den denta bo en ɗo naftira be korowal ha joɗugo, en ɗo naftira be korowal bo ha walugo, musamman ba je ɓe holli men ɗo, ɓe ɗo viya ɗum tiri sita.

Makilewa kujeji on je ɓe waɗata be fulawa be sa’a ɗum nder nyebbam, nden denta bo be suga ɓe waɗata.. Ɓeɗo waɗa makilewa musamman ngam maftorde bana ɓangal.

Saare, ɓe ɗo nyiɓi nde, ɓe ɗo penti nde be penti ni vooɗugo, penti ɓe penti nde waɗi kala tati, ɓe ɗo wanni nde intalok, kala mo ɓe waddi haa saare ɗo pat nani belɗum, irin ɗo on a nanata ɓe viyama aljanna duuniyaaru, amma foba jey laahira ɓuri hawtay ma sam.

Shago sorugo omoji. En ɗo naftira be omo ha babal ɗuɗɗum en ɗo naftira be omo ha lota limse, min ɗo naftira ha sare ko en laiɓata tasaje men, nden ndenta bo en ɗo naftira be omo ha makaranta lotugo ɓachuɗii, ɗo naftira be omo ha asbiti enɗo lota beshidji asbiti be ɓachuɗii asbiti.

Nyebbam hunduko kujeji on je roubye naftirta do wuja ha huundukô maɓɓe gam ta yôra fetta. Ndendanta bofa jotta ha rayiwa en woni ɗo worbe fu be naftira be irin nyebbam jiɗo gam do diggina laral hunduko gam ta hunduko bo fetta.

Panɗe. Kujejiji jei rowɓe naftirta ha defetendu maɓɓe. Ɓe waɗi on musamman ngam defurgo nyamdu be hako. Nda be cokaliji maaji, en ɗo naftira panɗe on ha defugo nyamdu be haako. Nda bo jei dullugo ndiyam gulɗam fu.

Babal nƴaamugo nƴaandu be njaram, ɓe waɗi babalɗo musamman ngam nyaamoɓe nyaamdu ha yaasi, ɓe ɗo yahaa soda nyaamdu be njaram iri ko ɓe yiiɗi ɓe nyaama ɓe yara. Nden den tabo babal'on jee wala ko yalima be komoijo aɗo waɗa ko woni yeesoma ayaha waɗa ko yarima atimmina ananga lawolma adilla.

Yeri be Sarka kujeji on je roɓe naftirta. Ɓeɗo wata ha noppi maɓɓe be ha daande maɓɓe ngam ɓedda vo’ungoɓe to ɓe fauni. Nden denta bo kanjum on senditi hakkunde debbo be gorko. Ɓe waɗi yeri musamman ngam roɓe.

Leeso, kujeji on jei kafinta en ɗo tappa kamju on sana’a maɓɓe, musamman hamɓe bo. Ndendenta bo leso kanju on daraja sudu, faune sudu. Ngam kala sudu walaa leeso pat, tawan sudu mai woodi no woni. Ndendenta bo ɗo waɗa leeso on musamman ngam en wala, en siuta.

mangoro gotel nder noneji fankalloje. Himɓe ɗo yara mangoro ngam velna hunduko, ngam bɓedda ndiyam haa ɓandu. Himɓe ɗo yara mangoro ngam nyaundiku ɗuɗɗum, ngam mangoro ɗo mari nafu ɗo nyaunda nyawuji ɗuɗɗum haa ɓandu biɓɓe aadama.

Shago sorugo nyamɗu be jaram. Babal ɗo be waɗi musamman on gam himbe. Himbe ɗo wara nyama yara ko wara joɗa soɗa ko yiɗi nyama, yara ko yiɗi. Wala ko yali ma be kowa awara a waɗa ko woni yeso ma a nanga lawol ma a ɗilla wala ko yali ma be kowa ha totton.

Rivom, kujeji on je roɓe ɗo naftira bemai ɓe ɗo faunira, ɓe ɗo haɓɓa gaasa maɓbe to ɓe mori, ko kuma to ɓe sanci, dendenta bo musamman ɓe do waatina roɓe rivom haa kare ɓangal maɓɓe.

Jawe robe on watata jawe den denta bo ɓe ɗo wata jawedo gam fo’ina ɓe ɓeddina be daraja anda bo mo lari be fu anda bo do fa’o debbo na o gorko.

Boroji ni voɗugo, boro e ni, boro kwali kwali, boro bali, boro leppi nda ɗum ɗo ɓeɗo sanyi ni voɗugo, boro roɓe on naftirta be irin boroji ɗo.

Gasa. debbo ɗo loti hore mum labi nii voɗugo. Ɗo wuji nyebbam bo safiti be ɗo maurimo morɗi zare. Ɗebbo nyande a latti aɗo gera gasa ma patfa, fere a woni ha nder robe ngam bo be ɗo beddina min daraja sosai. Ko ha warbe man to en ɗo gera gasa man en tawan daraja man fere.

Leeso ni voɗugo ɓe waɗi lesso ɗo musamma gam ɓe sila ha sudu walugo ɓeɗo wala domai, ɓeɗo joɗa domai, a waɗan ko a yiɗi fu ha dow lesso man wala mofoti haɗama a wada katifama a wada beshit ma, a be’’ita a wadda filo ma a yewa wata hadow a wala a siuta.

Follere nasara haako on je ɓe naftirta ɓe mai ɓeɗo defirako haako. Ba en andi alayyaho en naftirako be follere ɓe hauta ɓe defa nden den ta bo ɗo mari nafu sosai ha ɓandu.

Halagaje yari be sarqa. Kujeji on be naftirta bedo wata ha koli mabbe, ha noppi mabbe, be ha ɗande mabbe. Gam bo kanjo on senditi hakkunde ɗebbo be gorgo. Gam ɗo beɗɗa va’ugo be sosai. Gam yande a latti a ɗebboni ɗole on a naftira be irin kujeji ji ɗo.

Asetaminofen, lekki on jey asbiti, nden ndenta boo lekki ɗo ɓe waɗiki musamman on ngam nyawndo naawol hoore, koo zazzaɓi koo naawugo ɓanndu, bana jokkema to ɗo naawa, koo ɓaawo ma koo kosɗe ma, to a yari lekki ɗooni a nanan deydey insha Allahu, a nanan ko naawata ma pat hoyni bee bawɗe Allah.

Jawe debbo ɗo waati haa juuɗe mum, o ɗo takki be lalle maako ɓaleejum ni vooɗugo, to on yejjitai mi vii mon jawe vo'ina juuɗe debbo sosai musamman to o fauni, to o vurtan o yaha fattude.

Inji kujeji on je roɓe be worɓe pat naftirta ha nder sare be ha yaasi sare ɓeɗo naftira be inji ngam namugo kurori butali, ko kurori gauri, ɓeɗo naftira ha dirɓugo yebbe, ɓeɗo naftira ha dirɓugo tattase, ɓeɗo naftira be inji hakujeji namugo kujeji ɗudɗum.

Debbo do joɗi dou korowal oɗo fauni wati limse mako be toggore mako be agogo dendenta bo ɗo alama on oɗo wanna mon talla nyogol majum on ngam roɓe lara to vodi ɗum nyota irin mai.

Babal fijugo bol babal on jei himɓe ɗuɗɗum a tawata wari dari ɗo lara fijooɓe bol. A tawan rooɓe, a tawan worɓe, a tawan ɓikkon, a tawan mauɓe nden ndenta bo fijoɓe boll bo ɗo fija boll do ngam ɓe jartina ɓandu maɓɓe, ɓe sankita be iyam ɓandu maɓbe. Debbo be gorko pat ɗo fija boll wala illa ngam kala fijowo bol pat a laran tagdi ɓandu mako fere, maran bambanci be mo wala fija boll.

Worɓe guda tati, goto ni do ɓorni riga ɓokko- ɓokko be sarla ɓalejum, goto bo ɗo waati riga be sarla jompa oɗo wati hifnere, goto bo ɗo waati riga ɗo hauti be orange haa nder, oɗo duhi be sarla mako ɓalejum, ɓeɗo jogi riga ball on ɓe ɗo hosi hoto.

Sare, ɓeɗo fauni nde a kalla penti ɓe pentide sare doni, waɗi kala tati ɓeɗo wanni nde windoji je gilas nda bol hiti.

Faturu larudu dido jodi ni gite, en do wurna faturu hasare on ngam ustinaen bononda irim dobi kokuma kowoje fere hai faturu do nafa sosai hanangugo pallade gam hala ta vonnina men musamman mabana nyamdu.

Babal sorugo nyamdu ko njaram, ɓe ɗowaɗa babal ɗo on mosamman gam himɓe nyamo be hayasi debbo ko gorgo, babal on je a warata a joɗa ɓe wara ɓe emama ɗome a mari haje a viya ɓe nda ko amari haje ɓe waddina ma nyamdu be kuje yarugo, a nyama a yara a yoɓa ɓe cede maɓɓe a nanga lawul ma a dilla, babal on je walako yali ma be ko moijo sakko a semta ɗom.

Lumo tattasai, tumatur, a tarugu, nyebbe, karas en ɗo naftira be kujejiji ɗo pat ha defugo nyamdu be ha defugo hako gam bo ɗo vo’ina nyamdu man sosai ɗo ɓeddina ɗum dakam.

Jok bei kofiji mun kujeji on jei roɓe naftirta musamman ha sare maɓɓe fere ma bana Amariya en ɓeɗo naftira on toh ɓe defini worɓe maɓɓe nyamdu ɓe rotti ɓe yarini ɓe, ɓewaɗa ndiyam bo ha jok ɗo ɓe sigina bei kofiji ɗo ɓe facchina mo O yara, nden nden tabo ɗo teddina koɗo fu.

Ɓukkon rouɓe mbotkon, ɓe ɗo moori morɗi maɓɓe ni vooɗugo. ngam to a laari ni a laari ɓe hakkilini gaasa maɓɓe ɗo sosai, ngam nyande a latti a debbo dole a dinga geerugo hoore ma, a loota a wuja a saffita.

Apul bee butaali, apul ɓinngel leggal on jey en ƴakkata, ɗo ɓeddina men dakam hunnduko, ndenndenta bo ɗo nafa men ha ɓanndu soosey ɗo ɓeddina men ndiyam. Butaali, en ɗo defa butaali nyaama, en ɗo wula butaali nyaama, ndenndenta bo en ɗo feeta butaali en yaara ɗi inji ɓe sorɓina men, ɓe nama, ɓe wartira kurori en laawa, en nyama, nyamdu keenan.

Hootel babal nyaamugo be babal yarugo, ɓe waɗi musamman on ngam himɓe wara sooda nyamdu nyaama, irin ha nyaamooɓe ha yaasi kenan, nden ndenta bo babal on je wala ko yaali ma be ko moijo, a waran a waɗa ko woni yeso ma, a nanga laawol ma a dilla.

Koromje ɓeɗo faunir palo ni vodugo lare palo do fere woni ngam bo mi yecci mon to on yejjitai kala palo ɓe fauni be koromje pat fere woni, a tawan mari bambanci be luttude be luttuɗum palo ngam ɓeɗo naftita be koromje ɗo ha jodugo, den dentabo ɗo bedda daraja sudu.

Bokotiwa waɗurgo mopin, ɓe ɗo naftira be mai haa saare, ko babal kugal, ko asibiti, ko makaranta, musamman ɓe waɗi on ngam waɗurgo moppin, be tokka waɗugo ndiyam be omo haa nder, ɓe dinga wadugo moppin babal be moppa.

Kankana bee leemu bee ayaba bee dukuuje. Ɓe ɗo naftira bee man ha belɗumgo hundugo, musamman ɗo goɗɗo nyawɗo. To a heɓi a yari, a nanan hunduko maa looti, ɗo ɓeddina men bo ndiyam ha ɓanndu, ɗo geera banndu, ɗo waɗa banndu walta, vooɗa sosai.

Halagare: Kujeji on je roɓe be worɓe pat naftirta. Amma ɓuri ha roɓe. Roɓe ɗo naftira be halagare ngam ɗo vurtina koli jude maɓɓe sosai musamman to ɓe fauni.

Debbo oɗo looti gasa mako laabi ɓeɗo morimo. Gasa mai kalɗo ɓalwi, kalɗo ɗelkita .Oɗo fauni oɗo waati riga mako judɗum, oɗo waati be agogowa juuɗe mako. Oɗo Sigi be filo ha dou ɓerde maako.

Fande wulnugo ndiyam en ɗo naftira be mai ha dollugo ndiyam na seto a huɓbi hitte a va'ini fande a dollira, nden den ta bo a waman a dolla ndiyam ma ha ɗo a harna gari ma, ko kuma a waylaha ha nder fande ma a lota marori ma a taake a watata to ɗo dow hitte, ngam mam ustini ma lawol on.

Lemu: En ɗo nyama lemu ngam ɓeddbugo ndiyam ha ɓandu den nden ta bo ɗo velna hunduko sosai mosamman ha nyaudo. Ngam kala yarowo lemu pat a tawan beldum hunduko mako fere woni..

Agogo kujeji'on je rouɓe naftirta be mai. Ɓe ɗo wata juɗe mabɓe ɓe ɗo Faunira ngam bedda vo’ungo ɓe to ɓe Fauni. Nden ndenta ɓe ɗo watan ɓe ɗo wata agogo',’on Musamman ngam ɓe dinga larugo wakkati

Yeri be sarka, kuje on je roɓe naftirta, ɓeɗo wata ha noppi maɓɓe be ha dande maɓɓe gam ɓedda voɗungo ɓe, nde-ndenta bo kanjon senditi hakku nde debbo be gorko, gam nyandi a latti a debbo ni dole on a tokka watugo yeri be sarka.

Debbo ɗo jogi agogo, oɗo takki lalle ha koli mako, agogo kujeji on je roɓe naftirta, ɓeɗo wata ha juɗe maɓɓe ɓe faunira to ɓe fauni, ndendenta bo ɓeɗo naftira agogo ha juɗe on musamman ngam ɓe dinga.

Gasa ɓingel debbo ɗo loti hore mako ɗo laɓi. Ɓedo mori mo morɗi ni vodugo. Ɓedo watini mo har be bits totton. Allah wanni roɓe gaasa on ngam ɓe tokka gerugo(vo'ungo). Ɓe lota ɓe dinga hakkulungo be mai, ɓe dinga murugo.

Nyamdu be hako en ɗo nyama nyamdu ngam ittugo velo be ɓeddugo sembe be njamu ha ɓandu. Ngam to en nyamai nyiri ni, wala ko en wawata waɗugo ko ɗume ha rayuwa men ɗo sina to en waɗi nyamdu ngam nyamdu kanjum on arande.

Agogo kujeji on jerobe be worbe pat naftirta, be do wata jude mabbe gam ballita be halarugo wakkati nendinta bo be do wata agogo musamma ngam paune ebe de vodungo jude mabbe.

Babal fijugo bol himɓe ɗo mofti lara fijobe bol, rooɓe be worɓe pat do yaha, ɓe ɗo fija bol ɗo ngam ɓe jartina ɓandu maɓɓe ɓe sankita iyam ɓandu maɓɓe, a tawan kala fijogo bol pat takdi ɓandu mako fere ɓe luttuɓe.

Nyabbam vaasilin, kuujeeji on jey rowɓe naftirta bee man, ɓe ɗo wuja ha ɓalli maɓɓe ngam ɓedda vo'ungo laral ɓanndu maɓɓe, ndenndenta bo ɗiggitina ɓanndu maɓɓe. Ngam kala debbo naftirta bee irin nyabbam ɗo pat, a tawan laral ɓanndu maako ɗo ɗiggiti, ɗo ɗelkita.

Tasaje tangaram, kujeji on je robe naftirta ha defetendu mabbe. Be do naftirta be tangaram be do wada nyamdu be do wada hako ha nder den denta bo ɓe do wada kusel sa’inga ha nder nden denta bo tangaram do himbe nane on ma naftirta be mai enen himbe jottan dudai nafturgo be tangaram.

Ac kujeji on je ɓe naftirta beman ha babal ɗuɗɗum, a ɗo huwa be hitte ɓeɗo naftira be man ha sare, ko makaranta, ko hotelji ko babal kugal, ac ɗo hokamen pewɗum on sosai ngam en hisa gulɗum.

Debbo oɗo fauni nii voɗugo. Oɗo geeri hore maako, oɗo waati yeri maako be sarka be agogo. Ɓe holli men hoto ɗo on, ngam enen roɓe en waɗa sha’awa, enen ma en tokka geerugo ɓalli men. Ngam bo, ko irin nƴoli ɗo voɗa men en nƴoota enen ma.

Caago sorugo yeri be sarkaaji kuje on jey rowɓe naftirta, ɓe ɗo waata haa noppi maɓɓe, be haa ndaande maɓɓe, ngam ɓedda vo’ungo ɓe .Ndendenta bo kanjum on sennditi hakkunde debbo be gorko. Ngam nyannde a latti a debbo ni haandi a dinnga waatugo yeri be sarka ,musamman to a debbo teegal ngam a dinnga burgugo gorko ma.

Mase nyamdu on je ɓe waɗata be marori, ɓeɗo tamsa mase ngam en nyama ittina men suno be veilo, den denta bo ɗo ɓeddina men njamu be sembe ha ɓanɗu. Ɓe ɗo waɗa mase ha babal moftorde, ɓe ɗo naftira be mai irin ko ha ɓangal bana to ɓe wadan du’a kena, ɓeɗo naftira be mai bo ha walima, ko inde.

Fulawa bauni sare fulawa do voɗɗina sare sosai en ɗo naftira be fulawa hasare menbinta bo en ɗo naftira be fulawa makaranta ko hababal kugal fulawa do vallita ha akingo men hindu doeada hindu.

Shaago sorugo lekki Isilamic, lekkiji hebbini ha shaago ɗo nafa ha nyauji ɗuɗɗum, irin bana nyau hendu, en heɓa lekki taifot, dendenta bo en heɓa lekki nawugo ɓandu ko iri lekki nawugo kosɗe bannin, pewol kenan.

Adekto kujeji unje en naftirra be man hasara be hababal je ɗuddum a dekto be hite naftirra en do naftira be a dekto en do disa tv en do naftira be a dekto en do disa ayon te en woggan be do disa fanka ha a dekto en denta bo a dekto be do naftira be man hadisugo frij fu.

Fulawa ɓeɗo fauniri Sare, fulawa kujeji on je en nafirta ha babal ɗudɗum, enɗo naftira bemai ha faunugo sare kokuma faunugo makaranta ko kuma ha babal kugal, nden nden tabo kujeji on je atintamen hendu toɓeɗo waɗa hendu.

Ayaba be duggoje be chabbolle, en ɗo nyama ayaaba ha velnugo hunduko men, den dentabo ɗo vo'ina bandu, mo samman ha nyawɗo, ayaba do nafa mo sosai ha veltungu dakam hunduko mako.

Makaranta fukaraaɓe, ɓe ɗo jooɗi ha nder aji, be ɗereji maɓɓe ha yeeso maɓɓe, be bairooji maɓɓe, ɓe ɗo jala, to en laari ni alaama jangirde ɗo, yahini ɓe on, nden ndenta bo ɓukkon ɗo janga makaranta musamman ngam ɓe ɓedda andal, ɓe naftira be mai, nafa ɓe yeeso.

Nyeɓɓam roɓe. Kujeji on je roɓe naftirta ha yeso maɓɓe. Nɗen ɗenta bo kala ɗeɓɓo naftirta ɓe irin ɗo pat. Atawan voɗega mako fere. Atawan yeso mako ɗo ɗiggi ɗo ɗelkita.

Babal fijugo bol, dereke’en ɗo fija ngam ɓe jartina ɓanɗu maɓɓe ɓe sankita be’iyam ɓandu maɓɓe, den den ta bo gorko be debbo pat ɗo fija bol, den denta bo babal on je a tawata himbei ɗuɗɗum ɗo dari lara worɓɓe be roɓɓe ɓukkon, be mauɓe, pat ɓe ɗo hebbini ha totton.

Shaago sorugo lantaji bol hiite gabaki ɗaya ɓe ɗo sora sora ha babal ɗo, en ɗo naftira be lanta on ɗo vallita men ha heɓugo jayngol to en ɗo nder nyimre den denta bo en ɗo naftira be lanta ha jangugo bana ɓukkon makaranta kenan

Fulaawa, nii vooɗugo, ɓe ɗo naftira be fulaawa on ha fawnugo saare, nden ndenta bo fulaawa ɗo aatina men hendu, fulaawa musamman ha ci’e marɓe cheede ɓe ɗo naftira be fulaawa, nden nden ko ha makaranta fu ɓe ɗo naftira be mai.

Babal fijugo bol, babal on je himɓe yahata dara lara bol roɓe be worɓe pat a tawan do hebbini totton, nden denta bo ɓe ɗo fija bol ɗo ngam be sankita iyam bandu maɓɓe, nden denta bo ɓe jartina ɓe ɓandu maɓɓe, debbo be gorko pat ɗo fija bol ngam a tawan kala fijugo bol pat a tawan yanayi bandu mako fere be mo walla fija. bol

Lumo njnaram ɓature babal on je ko wafu warata soda ko mari ha je yara ɗenɗen ta bo ɓe ɗo naftira be njaram ɗo ha babal fofo ko kuma ha babal inɗe ko kuma ha ɓangal ko kuma babal patiji ɓe ɗo naftira be njaram ɗo.

Dainin babal on je en ɗo naftira ha sare musamman ngam nyamugo nyamdu en ɗo naftira be man en wara en siga nyamdu to en rotti en hauta en nyama en sigan jaram ha totton.

Lekki nasara lekki on musamman ɓe waɗi ɗum lekki zazabi on je ɓukkon, da ɗum do ɓingel to nyauɗo a yara ɗum kemis ko asibiti ɓe hokka ma lekki ayaa yarna gel.

Unordun kujeji on jei roɓe naftirta ha nder sare ɓe waɗi Unordu musamman ngam ɓe naftira ha loppugo tattase, beɗo naftira be mai ha loppugo irin hako, ko banabasko je, ɓeɗo naftira bei Unordu ha sottugo.

Babal sorugo nyamdu be njaram babal on ɓe waɗi musamman ngam himɓe waro ɓe nyama ha yasi ɓe wara ɓe joɗa ɓe ema ɓe ɗume ɓe yiɗi waddina ɓe ɓe nyama ɓe nanga lawol maɓɓe ɓe dilla.

Ɓe ɗo naftira be tattase ɗo musamman ko ha dambu ko ɓe hauta ɓe he’a ha nder kabej ɓe ƴakka ko humaku kusel wulinga ɓe ɗo he’a tattase ɗo ɓe nyama denden ta bo tattase ɗo, ɓe ɗo naftira bo ha defugo jolof ɓe he’a ha dow mai.

Fulawa faune sara ɓeɗo faunira sare makaranta babal kugal, ɓeɗo naftira be fulawa ha faunugo babal moftorde, ɓeɗo naftira be fulawa ha faunugo nder palo dendenta bo fulawa do ata hendu sosai tow ɓeɗo wada hendu.

stablizer, kujeejii on jey en naftirta haa saare nden ndenta boo woɓɓe feere ɓo naftira bee mai haa caago, balbal sana’a maɓɓe kenan. Nden denta boo stablizer bee hiite huwata ɓe ɗo naftira bee stablizer ɓe ɗo ɗisa fridge koo tv ngam boo ɗo ɓedda semmbe hiite sosay.

Himɓeji ha nder fattude ɓe ɗo wata galomji be ndiyam ha nder amalanke. Hamɓe bo kanjum sana’a maɓɓe, musamman, ɓe ɗo waɗa hamɓe bo ngam ɓe sudda hore maɓɓe asiri ɓe heɓa no ɓe nyamira hambe bo.

Nyamdu marori be ɗo hauti be nyebbe, be ko kumba, ɓe ɗo rufi citta ha dou mai be nyeɓɓam, men ɗo nyama nyamdu ngam ittina men velo ha redu men, den den ta bo en ɗo nyama nyamdu ngam hokka men sembe ɓeddina amin be njamu ha ɓanɗu

Makilin oral bi. En ɗo naftira be makilin on haa yiggugo hunduko men, nde denta bo makilin ɗo ɓeɗɗa njamu nyi’e, nde denta bo makilin en ɗo naftira on ngam itta kisiri hunduko musamman to veti bannin kafin en nyama.

Gaasa, debbo on yahi salun be do lotinamo hore mako daadum ni vodugo, kala debbo vo’inta gasa mon pat fere o woni ha nder robe. To on yejjitaini mi vi mon roobe’en dinga gerugo gasa man ngam hewa beddina min daraja ko ha worbe men.

Tomato ɓingel leggal on ɓe naftirta be mai ɓeɗo defira hako, ɓeɗo naftira be tomato ha defugo defa duka ɓeɗo naftira be mai ha he’ugo keccum bannin ɓe hauta be cabet be tingere ɓe nyama.

Babal fijugo bol, babal on je a larata himbe duɗɗum wari hebbini do dari lara. Roɓe be worɓe pat. Den nden 'ta bo ɓedo fija bol do gam be jartina bandu mabbe ɓe sankita iyam bandu mabbe denden ta bo debbo be gorgo pat ɗo fijam bol.

Sare be dammugal be windo, ɓe ɗo nyiɓa sare musamma ngam en joɗa en waɗa rayuwa ha nder maree. Nden denta bo goɗɗo feere ɗo nƴiɓa sare musamman ngam o hokka hayaa ɓe jooɗa ha nder maree ɓe dinga yooɓugo mo, goɗɗo feere bo ɗo nƴiɓa sare ngam o hokka chaahu.

Eɗo fauni palo be koromje be firemji ni vodugo, koromje kujeji on je be faunata ha palo, ɗo fattina palo be ɓeddina palo daraja, kala palo a tawi wala korowal pat ha tawan palo mai wadai, den denta bo koromje ɓe ɗo waɗa on gam en joɗi ra.

Sare, En ɗo nyiɓa sare on ngam en sudda hore men asiri. Nden denta bo en waɗa rayowa nder mare. Gorko ɗo te’a debbo o hosa debbo o yara mo ha sare mako. Non non an debbo bo to gorko te’i ma o hosete daga sare mon o hora sare mako.

Gollooje, ɓinngel leggal on jey ko en ƴakkata, en ɗo itta suuno men, nden-nden Gollooje ɗo nafa haa nyawuuji daban-daban musamman haa hawan-jini, Gollooje ɗo nafa soosay, ɓe ɗo una kuroori Golloje mai sofna goɗɗo sey tokka siiwugo ndiyam mai ɗo yara insha-Allaahu a tawan hawan-jini maako jippi

Nyabbam yeso kujeji on je roɓe naftirta, ɓe ɗo wuja ha yeso maɓɓe ngam vo’ina be yeso sossai musamman ha irim roɓe a tawata yeso mabɓe do futti ɓe wadi pimpus do, to ɓe ɗo naftira be irim nyebbam ɗo a tawan yeso mabɓe ɗo digga, nden ndenta bo a tawan ɗo ɗelkita nii voɗugo.

Koɗi yawanci pay tawa ɓikkoi on sarri fitta irin Koɗi ɗo gam bo be maɓɓo de bairow on ɓe naftirta ɓe ɗo fijira be mai gam be sena hore maɓɓe, ɓe tokka fijugo ni a kam. ka

Chokali ɓe ɗo naftira be mai ha nyamugo nyamdu, ko yarugo gari ko yarugo ti, kokoma ha nokkugo lekki, ko kosam a yariran be chokali, amma musamman ɓe ɗo naftira be chokali to juɗe ma be dotti wola no a nyamira be juɗe ma ɗo be dotti sei a heɓa chokali a nyamira be mai.

Babal sorugo nyamdu be njaram to en laranni. Roɓe be worɓe on ɗo hebbini ha totton to on yejjitai ni mi vi men babal on jei wala ko yali ma be ko moijo. Awara awaɗa ha je ma a nanga lawol ma a dilla sei to a yiɗi on ma a volinta goɗɗo.

Agogo ni voɗugo kujeji on roɓe be worbe pat naftirta juɗe maɓɓe ngam ɗe ɓedda vo’ungo jude sosai denden bo ɗo valli ta ɓe ha larugo wakkati amma to en lari agogo ɗo ni je debbo on.

Ɓukkon haa makaranta ɓe ɗo hebbini nii vooɗugo ɓe ɗo nisi mallumjo maɓɓe ɗo jangina ɓe. En ɗo yara ɓukkonji men makaranta on ngam ɓe ɓedda andal be ferndam ngam to en tawan ferndam ɓingel monasti makaranta be mo nastan en tawan ferndam maɓɓe feere, ko haa ɗemgal volde maɓɓe en tawan wadi bambanci.

Firig kujeji on je himɓe duɗɗum do naftira. Wobɓe fere ɗo naftira ha sare. Wobbe fere bo do naftira babal sana’a mabbe bana ha sagoji. Ɗendenta bo firig be hite on naftirta ko be janareto. endo naftira be firig ngam en heɓa pewɗum, bana ndiyam ko kuma bana dirinks ji.

Ɓe do ƴawna kujeji do consila robe on naftir abema a tawan debbo to o yiwi a wujinyibba to o fauni o wadi fauda ha yeso mako a tawan o wadi gazal ha do geran mako bawo wadi gazal be kujeji don be naftirta be waltina do geran maɓɓe a tawa do wali liplipni vodugo.

Babal sorugo nyamdu be njaram, babal on ɓe waɗi musamman ngam himɓe nyaamoɓe haa yaasi, kowa fu wara nyaama ko yiɗi, yara ko yiɗi nannga laawol mum dilla .Babal on bo ,to on nyejjitay ni, mi yecci mon wala ko yaali komoy be komoyjo .a wara,a waɗa ko woni yeeso ma a nannga laawol ma a dilla.

Ɗereji makaranta, kuujeji on je ɓe hokkata goɗɗo haa makaranta. Heɓa ɓe tabbitina oɗo fa, o jangi makaranta kaza, ko kuma o jangi fanni kaza haa makaranta ɗo. Ndendenta bo, ɗerewol on musamman je ɓe naftirta ngol haa babal kuugal to ɓe hosete kugal, sina to a yaari ngol ni wala no ɓe hokkira ma kuugal.

Babal taaro, babal on jei seyo, babal on jei kowa warata sena hoore mum, ɓe sena amarya be ango. Himɓe wara mofta, ɓe nyama, ɓe yara, ɓe takkina ɓe cede. Babal on babal soti, kuma babal walima.

Manne kujeji on jei roɓe naftirta ɓe ɗo wata hanoppi maɓbe to ɓe fauni gam bedda vo'ungobe nde ndenta bo kanjun senditi hakkunde debbo be gorko, ɓe ɗo wata manne ha kine fu ngam bedda vo'ungobe.

fulaawa, pawne saare, to a yejjitay mi ɗo yecca mon fulaawa ɗo bo’i na saare sosay , ɓe ɗo naftira haa saare, ɓe ɗo naftira haa babal kuugal, ɓe ɗo naftira haa makaranta, ndendenta bo fulaawa ɗo `atina a min henndu, to ɓe ɗo waɗa henndu, musamman haa ci`e marɓe ceede, walaa saare a yahata a taway ɓe ɗo tiggi fulaawa.

Gasa, wala ha buri fottugo banaa ha hore rawɓe. daɗumdoo odo mori nivooɗugo, ɗoo o balwi ɗo delkita, kala debbo morowo gasa mum pat fere woni nder al’umma, gam mai bo kala debbo pat handi lota horee mum wuuja nyebbam, safita, ɓe mora ɗum, gam kala debbo gerata horee mako pat gaskiya o notaywo o debbo.

To en laaran ni kuuje pawne on jey rowɓe naftirta ha fawnugo. Ɓe do naftira bee may ha safutuggo "geeran" maɓɓe, musamman to ɓe fawni. Ndendenta bo debbo to fawni to o naftiri be ɗoo safita "geeran" maako a laaran "geeran" maako ummi dari ɓalwi nii vooɗugo.

Kofi: Kujeji on je ɓedo naftira be mai ha sare, ɓeɗo naftira be mai ha yarugo gari, ɓe ɗo naftira be mai ha yarugo cha'i ko ndiyam, ɓeɗo naftira be mai ha yarugo juice ko lekki.

Dankali nasara nyamdu onje en nyamata ɗo ittina men velo, ɗo ɓeddina men be njamu be sembe ha ɓandu. dendenta bo dankali nasara enɗo defa ɗum defa duka nyama enɗo sa’a be geraɗe nyama enɗo sa’a bo bannin tan en nyamira.

Halagare, kujije'on je roɓe naftirta musamman to ɓe fauni, nden ndenta bo zobe ɗo bedda vo’ungo koli debbo a laran juɗe mako ɗo ɗelkita nii voɗugo.

Nyebbam, kujeji on je robe naftirta be mai, ɓe do wuja ha balli maɓɓe ɓe ha yeso maɓɓe, ngam ɓedda vo’ungo ɓe, dendenta bo ittina ɓe be irin putteji pimpus ha yeso maɓɓe, to ɓe do naftira be irim nyebbam jime, a laran balli maɓɓe do diggita, dendenta bo do ɗelkita, kanju waɗi ɓe naftirta be irim nyebbam jime.

Mashin enɗo Naftira be Mshin ngam en va’a, en Yaha babal Fere-fere. ngam waɗugo hajejima. Nden ndenta bo irin Mashinjiɗo ɓe ɗo waɗaɗ'on ngam hosugo Kareji irin ko Bulokji ko Katakoji ko Ledɗe.

Babal fijugo bol. Rowɓe be worɓe pat ɗo fija bol. Nden denta bo himɓe ɗo yaha mofta ha babal bol ɗo laara, ngam be sena ɓerɗe maɓɓe. Ɓe ɗo fija bol on ngam jartungo ɓandu be sankutuggo iyam ha ɓandu. Ndendenta bo rowɓe be worɓe pat ɗo fija bol.

Stapileza. Ɓeɗo ɗisa ha soket hite dendenta bo ɓeɗo hauta ɗum ɗo huwa be frich. Ɓeɗo ɗisa frich ha ɓandu stapilaza ko Tibi ngam bo ɗo ɓeddina frich sembe hite heɓa no huwa boɗɗum.

Reediyo kujeji on, jey ɓe naftirta ɓe may haa nanugo habaru. Ndenndenta bo reediyo be batir huuwata, ko kuma be caaja ɗum be yiite. Reediyo ɓe ɗo naftira be may, haa nanugo gimol, ɓe ɗo naftira be reediyo ɓe ɗo nana waazi.

Nyebbam ɗelkutungo bandu rooɓe on naftirta be irin nyebbamji ɗo kala debbo a tawi naftirta be irim nyebbamji ɗo pat a tawan laral ɓandu mako feere woni be luttuɓe ngam a tawan laral ɓandu mako ɗo ɗiggi ɗo ɗelkita.